Eni tye duka madit mada ma inyime tye iye yo ma onyotte ki daba kun tye jo ma gubedo iwi pikipiki ki mutoka ma tye ka ngwec itenge tungcel.

Man eni dako ma tye ka do i poto dako man kono tye ma obyelo latin ingeye dakoni boyo yec wiye o kun oruko mola icinge.

Man eni ngat mo ma obedo mot kun tye ka yweyo dok tye be ka nino ngat man tye ma oumu dogge wa ki umeo weng kun oruku maraya bene i wenge ki cen tye jo mukene ma gubedo bene

Man laco ma tye ka kwoyo bongo ki carani laco man obedo iwi kom oketo bongo acel iwi meja ma kiguro kom carani iye-ni.

Man eni tye atura tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man tye moc cam ma i kom atura.

Eni tye laco ma ocung kene , awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye ka dongo kun laco man bongone tye ma ongolo ngolo.